Wannan hoto dai muna gani mota ne ta ɗauka ice, wato manya-manyan itattuwa gasu nan guda uku, kuma da alamu wannan motan ya samu matsala ko tayanshi ya fashe ya faɗa rami ya maƙale, kuma wannan itace dai da gani sun bushe sosai, da gani dai an daɗe da aka yanke bishiyan a jikin daji, sai daya bushe sosai, to wannan itace gaskiya ba kana nan itatuwa bane, manya manya ne kuma da alamu wannan mota itama motan tasha lodi an loda motan da yawa shiyasa shima gashi nan ya maƙale ya faɗa rami, yanzu a wannan hoto dai dole wannan mota sai an gyara shi. To yadda za su gyaran dai su suka sani, kila sai an sauke itatuwan nan gaba ɗaya, kuma wani itatu dai da gani an cire su ne a daji, da gani dai wannan mota sun fito ne suna ƙoƙari su fito daga cikin dajin da suka ɗauko wa’annan itace, suna so sufitar dashi, a shiga dashi cikin gari, irin wannan itace akan amfani dashi akan yayyanka itacen zuwa ƙanana ai amfani dashi a dafa abinci dashi, ko kuma an murmusa shi a, akan saka shi a ƙone shi sai ya zama gawayi. Gawayi ana amfani dashi ma a dafa abinci, wasu kamfanoni suna amfani dashi suma su dafa abinci dashi, wa’insu suna amfani dashi suyi saka a turaran wuta, kai har shi wannan gawayin akan yi shi, akan fitar dashi ma ƙasashen waje, don ƙasashen waje kaman ƙasashen larabawa, su Saudi arebiya su Katar, sukan sai wa’annan gawayi su amfani dashi wajen yin am wa’insu abubuwa kaman am abubuwan dafa dai kayan abinci. To ga dai wannan motar.

Wannan hoton dake gabanmu dani daku, hoto ne dake nuna wani manomi wani dattijon manomi a cikin nomansa. Ga shinan ya tsaya cikin nomanshi an ɗakeshi hoto kuma ya nuna yana cikin farin ciki da nishaɗi alamune na cewa gona tayi albarka. Wannan meya shukaZamu iya cewa shukine na na na dawa ko kuma ince gero gashinan dai ta girma tayi sosai sau ɗan kaɗan ya bushe gaba ɗaya wanda daya bushe sai azo ai aiki akan wannan gona, a cire amfanin gonan. To da gani dai wannan gona albarka tayi kyau kuma da alamu cewa badai geronan kaɗai ya shuka ba a cikin wannan gona da alamu akwai hadda wasu abubuwa daya tuɓe. ga shinan dai Kaman a gabanmu akwai alamun ya shuka hadda dankali a cikin wannan gona. So dama duwwani burin manomi shine yaga idan yayi noma yaga noma tayi albarka kuma ya more amfanin gonan sa, to daganan sai manomi yaima Allah godiya in yaga dama ya aje kayan nomansa, har sai loka shi yasan abunda zaiyi dashi in kuma yaga dama yakai yaje ya saida ko kuma ya bayar ko yakai waɗansu gida ya aje wani na abinci wani kuma wanda yake so yakai kasuwa ya saida koma yabada kyauta duk wannan dai ya rage ga manomi, amma dai alamune na cewa dai wannan manomi ko wannan dattijo yayi farin ciki sosai da gonar sa.

Zainab ta tafi kasuwa da ‘ya’yanta guda biyu. Suna farin ciki za su sai kayan abinci to yanzu dai gasu nan a babban kasuwan gari, wanda ake kira babban kasuwa ta gomnati gashi nan dai yaranta ana ganin su daya yana riƙe da leda ɗaya kuma ta ɗauki babban kwando ta ɗaura a kai, a wannan kwando dai muna gani ga tumatiri nan ga albasa ga dankalin Hausawa, sannan ita kuma ɗaya ita yarinyar nata ta ɗauki baƙin leda da dai kayan abinci ne a ciki, sannan ita kuma uwarsu wato ifoma, gata nan a gaba ta riƙe jaka, ita ce dai alaman ita ce jagora a wannan kasuwa ita take yawo dasu ta zaɓa duk abinda za a siya a kai a gida. Kayan cefane ne, shinkafa ne, manja man gyada duk dai wani abu na kayan jin daɗi, kayan abinci ne duk gashi nan a wannan kasuwa. Duka da mama da ‘ya’yanta guda biyu ga alama nan dukansu nan duk ana farin ciki suna farin ciki sun zo kasuwa za a sai abu akai gida a samu abinci. Abinci dai babban abu ne a wannan ƙasa tamu wanda kowa yana alfahari yaga gidanshi ya cıka kayan abinci an samu abinda za aci. Wannan kuma kasuwa gashi nan munga kasuwan akwai tsafta abincin da suke saidawa duk akwai tsafta Masha Allah

to wannan dai wani kasuwa ne a ɗaya daga cikin garuruwanmu namu na nan nigeria da alama dai wannan yana kasuwa a kudancin nigeria take da alama: kuma wannan kasuwa duka ‘yan kasuwan ga su nan duk sun zazzauna sun yi tagumi alamu ne na cewa ba a kasuwa ‘yan kasuwa ba su zo ba alamu ne kuma na ba ciniki don za a wannan video ga mutane nan guda biyu ga ɗaya mai sai da mai sai da dankali ta aje dankalinta a ƙasa ta zauna ta yi tagungumi ga wani nan mai sai da busasshen kifi shi ma yaro ne: ya aje kwanon kifin nasa a ƙasa ya zauna alamu ne na ya gaji da hada hada a cikin kasuwan bai samu ciniki ba ga kuma wa’yansu can ‘yanmata guda biyu a zaune sun kafa kwanon gari garin ga shi nan da alaman yau ba su sai da gari ko kofi ɗaya ba ɗaya daga cikin masu sai da garin ɗaya ta yi tagungumi ta zauna shi ma alamu ne na nuna cewa ba kasuwa duk dai ga ‘yan kasuwan nan dai zaune ga wata can mai sai da manja da ayaba duk sun zauna suna jiran kasuwa ga tumaturi nan an kafa kwandon tumaturi ba wanda ya siya ga kuma tumaturin gwanin ban sha’awa ga su nan duk sun yi kyau ga kasuwan cikin ga kasuwan cikin tsafta ba ƙuda ba komi sai dai mu ce allah ya kawo kasuwa mai albarka

A wannan dai hoto, za mu gani dai jama’u sun zauna a ƙasan lema, suna shan iska. Ga tebura nan a ajiye, ga kuma wasu, da ganinsu dai, ’yan kasuwa ne irin masu zuwa su yi tallan kayayakinsu. Irin ’yan kasuwa dai wanda suke iya ƙirƙiro abubuwa da kansu, suna amfani da ƙwaƙwalwansu, su ƙirƙiro abubuwan hannu, da abubuwan ci, da abubuwan sha. So da gani, a dai nan dai, suna ma mutane talla ne duk wanda ya zo wucewa, sai su je su ɗan mai kasuwanci, su yi; su yi mai tallan abin da suka haɗa, ko abin da suke da shi na sayarwa. Ga shi nan dai za ka ga alaman, ko za ki ga alaman ga mutane nan da yawa a tsaye; ga shi can, wa’insu sun saka kaya dai za ki ga kalan kayansu duk iri ɗaya. Alamu cewa kenan dai suna aiki daga mai’aikata guda ɗaya, kuma suna ƙoƙari su yi ma mutane tallan kayansu. Irindai wannan kasuwanci, da za a ga cewa wa’insu a kan yi, su a kan lokaci, a kan lokaci, a kan lokaci. Wata sa’in za a yi shi sau ɗaya a wata; wata sa’in za a yi shi sau ɗaya a shekara; wata sa’in ma, duk sati akwai masu yi.

a wannan video dai ko a ce ba video ba dai in ce a wannan hoto ga shi alamu cewa an sha biki bi aure ne a kai tsakanin ango da amarya anan ƙasa ta mu ta najeriya kuma da gani wannan aure anyi shi a kudancin ƙasarmu ne wato a mutanan ibo da ke kudancin najeriya ga ango da amarya nan ga amarya nan ta zauna a kan cinyar ango ango shi kuma ya zauna a kan kujera ga kuma baban amarya nan ya riƙe amarya ya nuna farin ciki da annashuwa cewa ya ba da ɗiyarsa aure ga ango ga wa'inda suka zo su taya amarya da ango murnan aure wa'inda suka zo su taya su farin ciki su taya su jin daɗi gashi nan kuma an gama za a tashi ai nishaɗi ai rawa a ci abinci don alamu a ƙasa ma ga jakan ruwa an aje wanda za a ba amarya da ango da mutanen amarya da ango wanda suka zo aure yanda kowa zai ci ya sha wato aure abu ne wanda abun farin ciki ne kuma ana so idan amarya da ango sun ranan aurensu ya yi ana so a ga mutane sun zo sun taya su farin ciki sun taya su murna a taya su farin cikin wannan rana don rana ce ta musamman wanda ko wane ɗan adam yana so ya ga wannan rana randa zai aure masoyan sa ita ma masoyanta ta auri masoyanta

To a wannan hoto dai da mUke gani hotuna ne dai a aka jera kuɗaɗen najeriya akan tebur. A can ƙasa muna iya ganin naira biyar a saman ta naira goma, saman naira goma ga naira ashirin a saman naira hamsin saira ashirin ga naira hamsin ga kuma naira ɗari a saman naira hamsin ga kuma ɗari biyu a saman naira ɗari. So muna iya cewa a dukkan wannan kuɗaɗen da suke jere, muna iya cewa duka kuɗinnan naira ɗari uku da tamanin da biyar ne. to su wan can Naira Biyar da naira Goma da naira Ashirin da naira Hamsin anyi sune da takadda da leda, wanda su suna yawan daɗewa kafin su lalace kuma ko ruwa baya ɓatashi kuma baya yawan ɗaukan datti. Amma shi kuma naira Ashirin da naira ɗari biyu da naira ɗari shi kuma takardane wanda ruwa na iya jiƙashi kuma yana iya saurin yagewa kuma ƙasa da yawa idan ya taɓashi yana samun matsala yana iya lalacewa. Wannan kuɗi dai kuɗi ne wanda muke kashewa a ƙasar mu ta nigeriya kumakuɗi ne wanda babban bankin mu ta nigeriya ita kadai keda hurumin ta buga wannan kuɗi, kuma takaima bankuna bankuna kuma su bawa jama’a in kanaso ka cire kuɗi wannan sai dai kaje mashin dake cire kuɗi ka cire kuɗi shine hanyan da zaka iya samun kuɗi ko kuma kaje wajen masu bada kuɗi na hannu wanda akece musu mashin na hannu wato p o s shima ka cire kuɗi. a wannan kuɗi me zamu iya cewan wannan kuɗi zai iyama mutun wannan kuɗi dai bazai iya ba mutun wani abu da yawwa ba. Wannan kuɗi zai iya ba mutun katin waya ko yasai data ko mutun ya sai ruwa chanjin dai wannan kuɗaɗen gaba ɗaya wanda mutun zai iya ɗan ƙaramar amfani.

A wannan hoto dai munga wani bawan Allah wato namiji gashinan da baɓin kaya datakalmi akan babur. Babur wannan kowa yasan kowani ɗan najeriya yasan babur kuma yasan mahimmancin shi. Wannan babur mutane sukan amfani dashi dan sui tafiye tafiye daga wannan anguwa zuwa wannan gnguwa kai wannan babur ma wa ‘yan’ su sukan mafani dashi ma harsu tafi wani jiha daga wani jiha saidai kawai mutun zaisha wahala yaita shan ƙura da iska a hanya. Kuma da gani dai wannan tasha ne dai na ‘yan’ Babura gashinan dai masu Babura duk sun tattaru kuma in kaga haka ko ki kaga haka alamu ne nacewa ‘yan’ baburannan suna neman fashija, ko kuma suna naiman wanda zasu ɗauka ya kaisu gida ko kuma ya kaisu wata anguwa. Kuma da alamu dai wanna dai cikin kasuwa ne irrin kasuwa ne babban kasuwa wanda ake saida kayan abinci. Idan yazo yayi cinikyayya sai katsai dasu kahau mashin, mahiyawa da yasa jama’a suke hawa wannan mashin sabida yafi sauri ba Kaman mota ba, inda kake so a kaika za’a kaika cikin ɗan ƙaramin lokaci. Sai dai idan mutun yahau wannan mashin ya tabbata yayi taka tsantsan yasa hulan kwano kuma ya zauna da kyau kuma ya gayama shi direban mai tuƙa mashin ɗin kenan shima karya rinƙa gudu yai tuƙi dai yadda ya kamata dan mashin wannan akwai daɗi amma kuma yanada hatsarinshi. Ba abune wanda a rufe yake ba dole sai mutun ya kula sosai saboda Allah dai ya tsare amin amin, a taiƙaice wannan dai tashace da zamuce na Babura wa ‘yan’ su na kiransu ‘yan’ acaɓa.

A wannan hoto dai hoton wani sarki wato oba ogun basi wannan dai da gani yana daga cikin manya manyan sarakuna ada wato a ƙasashen inyamurai da gani wannan dai sarki babban sarki ne ga shinan ya zauna akan kujera shidai bai rufe cikin shi gaba ɗaya da kaya bay a saka Kaman zani ne wanda ya ɗaure shi daga cibiyan sa ko ince daga kirjinshi zuwa dai har zuwa ƙasa ko kuma ince daga kirjin shi har zuwa ƙasa. Gashinan ya lankwasa hannu kuma ya ɗaura sarƙa akai, to wannan dai dagani hoto ne dai kawai dai sarki yasa ɗauke shi kodai me ɗaukan hoto ne yazo ya ɗauke shi ko kuma shi yace a ɗauke shi. Gashi kuma ya tara gashi akanshi da alamu ne dai wannan sarki dai kuma sarki ne wanda matashi ne ba wani tsoho ba, ƙila yanada aure ko baida aure dai Allahu a’alamu ba wanda ya sani amma dai sarki ne dai a zaune akan kujera kuma matan shine. Wannan dai dagani dai muna iyya cewa sarki ne na kudancin najeriya, kudancin ma muna iyya cewa ‘yan’ ƙabilan ibo ko kuma kila candai ko bai zama igbo ba ƙila ‘yan’ kabilan ko kuma ‘yan’ kabilan nija delta amma dai da gani dai ɗan kudancin najeriya ne.

A wannan hoto dai muna ganin hoto ne wanda ke cikin kauye ko wana ke cikin karkara ginin gida ne wanda aka gina shi da laka wato ƙasa kenan ba siminti ba da kuma kwano gashinan dai a gaban kofan shiga gidan wata yarinya ta tsaya ta jingina da kofa, gashi kofan ma shima inyishi da langa langa domin yanda aka yishi da langa langa ga wundojinn gidannan guda huɗu ta gaba an yisu da langa langa. To wannan dai da gani duk mai wannan gida ko duk masu wanna gida da alamu dai cewa manoma ne da suke zaune tsungudugum a cikin daji suna rayuwan su dan cewa masu irrin wannan gida basu da wani abunyi sai dai su fita suje kiwo ko suje sui noma sui shuka ko kuma wata sa’ili su tafi kasuwar dake kusa da kyauye ko kasuwan kauye sui harkokin su. kuma da alamu wannan giri dake kauye alamu nena cewa da gani dai wannan gida babu alamu na cewa akwai wuta ko wani abun in daɗi kamansu fanka ko wani talabijin ko wani dutsen guga gidane wanda dai suna wani rayuwa ne ta ‘ya’ daji bata ‘ya’binni ba haka kawai suke rayuwan su a cikin daginnan da alamu dai wannan gida a gefenshi ta gefe babu wani gidaje ta gefe da alamu dai bishiyoyi ne gasucan a baya a gefe bishiyoyi dussun bubbushe.

A dai wannan hoto muna ganin gine na gidan sama wato bene kenan mai hawa guda biyu. Da gani dai wannan gini yana ɗan cikin gari ne, amma cikin gari ɗai shima ba ma birni ba irin dai cikin gari haka dai. Kuma da gani irin wannan gine-gine dai muna samun irin su a ƙasanmu ta Najeriya amma dai sun fi yawa a ƙasashen Yarbawa wato kudu ta yamma. Da alamu dai wannan gida, gida ne na haya, ga shi nan dai an ɗaga an yi shanya a ƙasa kenan a samu kuma ga shi nan dai akwai ɗakuna a sama, da alamu dai wannan gida na haya ne kamar yadda na faɗa. Wanda kila mutane zasu kai huɗu ko fiye da haka suke zama. To wannan dai gini gini ne shima da ake yi a Najeriya, da wuya ka ga irin wannan gine-gine ko mutum zai gina yanzu, da wuya ya yi irin wannan gini a Najeriya. Ga shi nan dai gini ne wanda aka yi shi da siminti da bulo amma dai kofofin da windows ɗin ba na zamani bane na danne. Da gani dai wannan gini ya daɗe sosai, gine ne wanda ba a irin kula da shi sosai kuma ba a yi ginin irin yanda ya kamata ba, ba a mai fenti ba, kuma da alamu ginin ya tsufa, yana so a kula da shi kuma a yi gyara a wannan gini.

To a wannan hoto dai da muke kallo hoto ne na gidan wani mutun ko ace gidan wata mata kuma hoton, a take wannan hoto, hoto ne da yake nuna mana cewa ɗakin dafa abinci. To amma ɗakin dafa abinci da muka sani akan yishi a cikin gida ne a keɓe ɗakinshi kaɗai, asa kayan dafa abinci da kwanoni dashi da da shi spoon da abubuwan dafa abinci a wannan hoton da yakegari ne daya ke cikin kyauye cikin karkara sai sanya bazasu yishi akwai ƙarancin hali bazasu iyya, bazasu iyyayin dafa abinci a cikin ɗaki ba shiya sanya suka fito waje suke dafa abincin su. So da alamu dai wannan mata ko ta gama dafa abinci ko zata wanke kayan abinci ne, gatanan dai tana zaune ta rike kwano a hannun ta a gabanta akwai yaranta guda biyu, a can bayan bakin kofa akwai yaron ta guda ɗaya yana wasanshi kuma da alamu cewa kila wannan mutane suna kiwo ga akuya nan a gabanta a can gefe ga karnuka nan guda biyu. Kuma agefen gida wannan gidan dai da alamu anyishi gida ne na laka kuma an haɗa da kuma siminti amma simintin ba yawa, a gefe kuma da alamu na cewa suna noma da alamu cewa na wancan dai bishiya ne da akai noman rogo a gefe. To wa'anan mutane da ganinsu dai mutanen wanda kawai su al’adan su, shine su fita suje su kiwo ko su shiga gona suje su dawo shikenan ko kuma ƙila su ɗanje kasuwa, alamu ne dai na mutane wanda suke rayuwa a cikin ƙauye cikin karkara.

To wannan a wannan abu da muke kallo a gabanmu hoto ne na mutane sukaje suka ɗauki hoto a gidan sarki, wato sarkin gari babban sarki na ɗaya a wannan jiha. To mutane ne ‘yan garin da kuma ‘yan unguwa da abokanan arziƙi sukazo suka ɗauki hoto. A tsakiya zakuga wani fari wanda ya saka farin kaya ta tsakiya da kaman jar abu a wuyanshi toh shine babban sarkin. Sannan ga kuma wasu na gefe su ma da ɗan farare-fararen kaya suma Kaman sune manya manya wanda suka kawomai ziyara, yawanci malamai ne malaman addini sune suke tattare tare dashi suke tare dashi suka tsaya kusa tare dashi akwai waƴansu suma masu sarauta suma sun tsaya kusa tare dashi. To dagani dai wannan babban sarki ne, sarki ne wanda yake da jama’a kuma mutane suna sonshi ga mutane nan sun taru kuma yawanci manya manyan mutane ne ba ma yara yawanci dai ga mata, ga maza duka ana tare. An ɗauki hoto kuma an ɗauki wannan hotonne a cikin shi gidan sarkin ga gidannan a baya ga shi nan dai daga gani wannan babban gida ne an yishi da fari da farin fenti kuma da gani gida ne mai hawa sama sosai a cikin wannan hoto dai gashinan shi kanshi ya tsaya a kan jan kafet ga mutanen sa. So a taƙaice dai hoto ne aka ɗauka tare da babban sarki.

A wannan hoto da muke kallo hoto ne na mutane da suka kai ziyara a gidan sarki. wanda sukakai ziyara ga sunan sun saka fararen kaya sun duƙa ga sunan guda huɗu, to wa’annan mutane sune sukazo Allah kaɗai yasan daga inna suka sukazo sunzo ne su gaisheda wannan sarki da kuma mutanen sa sun kawo masa ziyara. Ga sarki nan a tsakiya yasaka Kaman farin zani bayida jiki saman jikin sa ba komai sannan a gefe dai wannan wanda asuke tare da sarki masu gadinshi da alamu dai wannan dai kawai dai abune wanda wannan hoto yake nunawa mutane ne suka kawoma sarki ziyara, ga sarkin nan da almu cewa yana cikin nishaɗi kuma ya karɓi wannan baƙi da hannu bibbiyu. To dama shi in anzo anga sarki shi sarki yana tsaye kaima saidai ka duƙa farkosaidai inshi yace ka tashi sai ka tashi, in kuma yana zaune kai saidai ka kwanta sai inshi yace ka tashi sai ka tashi. Amma dai da gani wannan sarki dai Kaman yana cikin wanda ake zuwa gaisheshi amma dai da alamu cewa dai ga mutanen sun tattaru a gidan sarkin kuma gefe ga yinan wanda sukazo ziyara da Kaman gunki, gunkin nan wasu sukan ajeshine wasu kkuma sukan bauta mashi suna gunki a wajen waɗansu abun bauta ne. to a taƙaicen taƙaicewa yanuna cewa dai mutane ne sukazo ziyara gurin sarki.

A wannan takarda dake gaban mu takarda ne dake nuna mana mahimmancin lokaci da kuma yanda mutun zai dunga tanaji mutun ya tsara abubuwanshi shine a turanci sukema time management. Wannan hoto a gaba dai ga ɗan littafinan da alkalami a sama an rubuta kulawa da lokaci. Na farko an saka tanaji. Na biyu kuma an saka kulawa. Na uku kuma an abunda ya kamata kabashi mahimmanci ka bashi mahimanci to da kuma gilashi. Wannan hoto ba wani abu bane kawai yana nuna mana mahimmancin lokaci ne yadda mutun ya kamata yarinƙa kula da lokaci komai mutun zaiyi a ofishi ko a rayuwa in dai mutun zaibi wannan abubuwa guda uku na kula da lokaci da aka rubuta a wannan takarda to zai taimaki mutan yasan yanda zai dinga tanajin lokaci. Mutun bazai dinga ɗaga abubuwa ba in akaba mutun aiki zai yishi a lokacin da yakamata kuma yakai wannan aiki a lokacin da yakamata. To wannan abunda dai wannan hoto kenan yake nunawa ba wani dai dogon bayani bane ko wani dogon rubutu ba ko wani ƙorafi a kayi akan wannan takardan ba. Abubuwa guda uku ne mahimmai wanda ko wani ɗan Adam idan ya bisu zai samu sauƙi wajen yin abubuwa da kuma ya samu mahimmanci aduk abunda yake so yayi a ruyuwan sa.

A wannan hoto da muke gani hotone na ɗan sanda da suke zanga zanga ko kuma ince dai ɗan sanda ne a gurin da ake zanga zanga. Wannan wani gari ne wani ɗan ƙauye haka inda akayi kone ƙone a kayi rikiciakai rigima kenan. To ga dai wannan hoto muna ganin ɗan sanda ya tsaya ya riƙe bindiga kuma yasa hulan kwano da manya manyan takalmanshi mai takalmi mai igiya ya rufe ƙafarsa dashi ga mota nana gefenshi mota a juye alaman an ƙona ta ga gidanan a gefe gidane wanda alaman an sakama gidan wutagidan ya ƙone kurmus yaci hadda kwanoni gidajen, ga mutane nan a tsaye sonata dai bayan zanga angan ya lafa mutane sun fito sonata kallon abunda ya faru da garinsu. To shidai wannan ɗan sanda da gani dai yazo ne yasan yanda zaiyi ya tabbata cewa zanga zangan bai ƙara tashi ba an sami zaman lafiya da hankali da kuma lumana. Dama shi in aka aka samu rikici a gari ‘yan sanda sune farko da suke fara zuwa su kashe wutan wato su kashe wannan zanga zangada aka samu a gari dan a samu zaman lafiya da kuma lumana idan abun yayi ƙarfi sosai ɗan sanda ya kasa sai kuma a ƙara neman wasu jami’an tsaro Kaman su doshi.

A wannan hoto dake gabana wannan hoto ne na wani gunki wanda ake zuwa a bauta mashi. Masu bautan gunki sukan zo wannan guri ana kiran wajen da turanci shurin. Waje da ake zuwa mutane suna neman buƙata suzo wajen wannan gunki su nemeshi ya biya musu buƙata masu neman aure masu neman arziƙi masu neman ɗaukakain wani abu ya shiga gaban mutun yazo wannan waje buƙatunshi zasu iyya biya. To yawanci dai irrin wannan wajen bauta ana samun shine a kudancin mu na najeriya yawanci sunfi yawa kuma kan same sune ba’a cikin gari akan samesu kauyuka ko a daji can cikin dagi ma dan kunga yanda muka ga wannan hoto dai da alamu dai a cikin dagi ne danga mayinan akwai bishiyoyi kuma shi kanshi ginin alamu ne na gayinan an saka ittace bishiyoyi kenan danya tallafawa wannan gini. Su mutane ne kullum a wannan ginin akwai biki kuma akwai mutun ɗaya wanda kullum yana zaune wanda akazo aka sameshi shi mutun zai gayama buƙatansa in namiji ne ko mace ce ta faɗi buƙatar sa faɗi abunda mutun zaiyi wasu zasu cesai mutun kila ko mutun yaje yasai wata dabba ko mutun yaje yaba wani abu abinci yaci dole dai sai mutun yayi wani abudai na kaman ibada ya dawo saiya faɗi matsalan shi sai awarware mishi matsalanshi abiya mishi buƙatunshi gabaki ɗaya.

Wannan hoto dai muke kallo hoton er jariri ne ko jaririya yana kwance ne cikin abun shinfiɗa yana bacci yana bacci abunshi. To wannan jariri dai zamuga masha Allah jariri ne wanda ya ɗauki hankalin kowa da kowa jariri ne mai ban sha’awa gashinan dai Kuma yanda yake bacci abun ya burge mutane shine yasa suka ɗaki wannan jariri hoto kuma bugashi akaba hoton taken dan jariri yana bacci cikin nishaɗi. Ga jaririn nan dai kana bin shifiɗanshi kuma ya saka farin kaya ya kwanta abunshi ba abunda ya dameshi. To dama dai su jaririrai ba abunda aka sansu dasi sai yawan bacci suci abunci su huta ba wani tashin hankali tare dasu. A dai gani dai wannan jaririn dai zamu iyya cewa jariri ne saboda namiji ne da mace ce sai muce jaririya amma a wannan karan dai jariri ne an an ɗauki jariri yana bacci ga hannu nan ya lankwasa hannu, ya hannu ya lankwasashi a kusa da bakin shi da kuma cibiyan sa. Da alamu dai bacci yayi daɗi ko ace bacci yayi nauyi anan ana bacci hankali kwance ba wani minshari kuma kowa yasami kwanciyan hankali.

Wannan dai zamuga wani ma’aikaci wato irrin ma’aikacin da ake ɗauka a gwamnati masu share titi wanda insun share titi zasu kwashe dattin su zubar a leda wanda idan motan kwashe shara yazo zai zo su kwashe kuma in sukaga datti suma zasu tsintsince su kwashe dattin duka gabaki ɗaya su tattara a leda susa a motan kwashe shara. Su wa’annan ana kiransu ma’aikata ne na masu gyara muhalli da tsaftan titi sudai yawanci sukan hito da sassafe suzo sugyara titi su tabbatar titi yana cikin tsafta da kuma da kuma tsafta sosai. Kuma da alamu na wannan hoton dai zauma cewa mace ta riƙe tsintsiya gatanan dai tana shara kuma da alamu ne nacewa a wannan aiki dai da alamu yanzu haka itta kaɗai ne takeyi. A wannan hoto dai ya nuna cewan itta kaɗai ne a wannan waje da take shara sannan a cikin gutta ga ledojinan da takaddadu duka a ciki, to alamu dai tunda itta kaɗai ne dole saita shiga cikin wannan kwatan ta sharo ta tattro dattin nan gaba ɗaya ta tattarashi waje ɗaya kan mota yazo, motan kwashe shara suzo su kwashe wannan shara su zuba a mota. Wannanm dai da gani gari wanda gashinan da gani akwai jama’a sosai danga mutanen nan sunfito akan titi, titi ya cika ga motoci ga Babura ga mutanen suma duk suna tafiya a ƙasa.

A dai wannan hoto muna ganin irin gidajen da ake ginawa a ƙauyuka gidan da ake yinsu da laka da kuma itace. Yawanci itace na shuka da ake yi na dawa ko gero, yadda ake yi wannan gini shi ne, akan cire ganyayyaki da ke dawa ko gero yadda itacen ya bushe sosai sukan ɗan shafa masa mai to sai ai amfanin da shi a tara su da yawa sai a yi amfani da shi a yi kwanon gida da shi. Irin wannan abu ne wanda mutanen daji mutanen karkara suke yawan amfani da shi kuma ya daɗe kamar iyayenmu da kakanninmu du sun zauna irin waɗannan gidaje, a yi gidan da ƙasa shiga ba kamar gidajen yanzu na zamani da ake yin shi da kwano ba. To irin waɗannan gidaje a ƙauyuka akan same su kamar yadda muka gani a wannan hoto. Daga ganin wannan hoto wani garin ne a irin ƙasarmu ƙasa ta Arewa nan ƙasa ta Nigeria.

A wannan hoto ne muna ganin malama ne tare da ɗalibanta a makaranta, makarantar firamare kuma da ganin wannan makarantar gwabnati ce. Ga ta malaman nan tana nuna ma malamai da suka zauna a kujera a teburin dake gaba tana nuna musu yadda za su yi a aikin da ta ba su a aji. Tana musu bayanin abun da ta koya musu. Da gani wannan yaran ba su wuce 'yan aji daya haka ba yara ne sosai wanda ake koya musu yadda ake gane kalmomi kamar a ,ba ,ta, sa, ja da sauransu. Ita dai wannan makarantar gwabnati ga shi nan ita a aji da ɗalibanta ga yaran nan dai dukkansu kamar ɗaliba suna cikin farin ciki ita malamar ma ga nan kamar ta ji da aikinta. To, haka dai wannan shi ne yanayin makarantunmu na gwabnati haka suke a nijeriya.

lokaci mahimmanci toshi lokaci wani abune mahimmancin amfani kuma mutane suna son mutum wanda yake bada lokaci zai amfani ya cika lokaci ya baka lokaci kuma inyai alkawari ya cika wannan alkawarin mutane sukan so wannan duk mutumin dake kula da alkawari yake kula da lokaci zaka samu mutane da kowa yake girmamashi yana ganin kimanshi saboda wanda ba kowa yake dashi ba abune na abun alfahari

A wannan hoto da nake kallo nida ku hotone na mace ammata gyaran gashi an gyara gashin ta a wankeshi da abunda ya kamata a wankshi an shafamai maiyayi baƙi gashinan yana kyalkyali kuma itta kanta macen da take wannan hoto ittama gatanan tayi ado tayi ado sosai ta saka awarwaro da sarƙan wuya da ɗan kunni kuma duka kalansu ja, kalan kore dukkala irri ɗaya bakinta shima ta saka mishi janbaki, jan janbaki. Wannan mata dai ko yarinya zamu ce alamu ne dai taci kwalliya tafito tayi kyau sosai, kuma irrin wannan kwaliya irrin tolene na mutanen kudancin nageriya wanda akafi sani da inyamurai sukanyi irrin wannan kwalliya idan suna da biki ko kuma suna dai baban sha’ani da az’ayi sukanyi irrin wannan kwalliya sosai. Kuma irrin wannan gyarna gashi da tayi gyaran gashine na musamman wanda su wa’annan mutane ‘yan’ kudancin najeriya su suka fiyin irrin shi danba kowa bane zai iyya gyara maka gashi Kaman yanda aka gyara a wannan hoto, ga gasjinnan ya fito yayi kyau shine ta tsaya aka ɗauketa hoto kunga wannan hoto ta juyo fuskanta ta gefe yayi kyau sosai sosaikuma ga gashinnan ya fito sosai kuma gashin yayi kyau.

Adai wannan hoto, muna ganin ‘yan dambe. ‘Yan dambe na gargajiya irin wannan wasa ne da ake wasan dambe a zamanin da, wanda mutane za su zo a ƙaton fili, su sa kayan damben su, su zo su yi dambe. A samu mutanen da za su kalle su, a kaɗa musu ƙararawa in sun daidai ko ba daidai ba. Kuma a wannan hoto dai, muna ganin dai filin dambe, ga mutane dai sun taru, suna kallon dambe. Wannan wasa ne wanda mutane suke sha’awan zuwa, su je su kalla. Abu ne wanda ya kan burge mutane ka je ka ga an kalli dambe. Kuma damben ana yin ta a ƙasan mu ta Naijiriya, hadda ma na ƙasan waje. Abu ne wanda mutane su kan zo daga waje, daga nesa, don su zo kalli dambe. Gashi nan dai: kowa, shi wancan ya saka kalan wandonsa kalan kore; shi kuma wancan ya saka baƙin wando. Haka ake so. In aka yin dambe, akan yi so ɗaya; wani sa’i a yi har so shida; ko a yi so shabiyu; sai a ɗirga. Duk wanda ya ci in wanda ya ci zaɓen a ƙarshe, za a ba shi kyauta.

Wannan hoto dake gaban mu hoto ne dake nuna ɗan yaro yayi amfani da hannunshi ya tsaya kan fanfo ya dukar da kanshi ya tarba hannunshi ruwa na sakkowa a hannusgi ya saka baki yana shan ruwan dake sakkowa akan fanfonzuwa hannunshi. Alamu dama wannan abu dai idan yawanci yakan faru da mutun idan yaji ƙishi ƙishin ruwa yana tafiya sai yazo kawai ya saka hannushi ya buɗe kan famfo yasha ruwa. Kuma da alamu wannan famfo dai famfon da ganinshi ya daɗe dan kamam bakin ma inda ruwan ke futowa ruwan baya fitowa yadda ya kamata amma shi wannan yaro dai babu ruwanshi gashin dai ya tattare hannunsa ya saka bakinshi yana shan ruwa abunshi. Da gani wannan dai yaro ne sosai kuma a wannan hoto abunda ya nuna mana kawai yana dai buƙatan ne yasha ruwa ƙishi ya kamashi yazo ya tattara hannunsa yana shan ruwa. Gashi dai wannan da gani dai fanfon yna kan hanya ne ko kuma a bayan gari dai ko hanyan zuwa noma ko kuma dai hanyan tafiya dai cikin gari, domin a bayan fanfon ga bishiyoyi nan da bishiyoyi dai sun fiti sunyi kyau ta dama shi amfanin famfo dama shine dan mutane su samu ruwan da zasu sha ko ruws da zasui wanke wanke ko wanki ko wanda zasui wanka ko kuma ruwa dai da za ai ruwa dai ansan amfaninshi yana da matuƙar amfani sosai a rayuwan ɗan Adam ba ruwa ba rayuwa.

A wannan hoto sa muke kallo hoto ne na ’yan kasuwa wato kasuwar ayaba. Ga hoto nan dai mata sun zazzauna sun kasa ayaba a gaban su. Banda ayaba dai akwai ɗan tumatur dai shima ga shi nan duk a cikin kwando. To da gani wannan dai kasuwa ce wato kasuwar abinci wadda take cikin gari, kuma da gani kasuwa ce wadda take ci kuma take gashin kanta. Da gani wannan kasuwa tana ci ko wani rana, kuma kasuwa ce wadda mutane sukan zo su sayi kayan abinci da yawa-da-yawa ba ɗan kaɗan ba. Mutum zai iya zuwa wannan kasuwa ya sayi abinci da yawa shima ya kai wata kasuwa ya je ya saida ko ya ɗauka ya je ya ba ’yan kasuwa akan sari ya samu riba, suma ’yan kasuwa su je su saida suma su samu riba. Kuma yawanci a wannan kasuwa da alamu mata sun fi yawa sosai a cikin wannan kasuwa duk da dai a nan ga wani namiji nan muna kallo, ga kuma wani namiji nan da jan riga, ga kuma wani a can gefe shima ya tsaya ya karkata ƙafansa ya dora a baya, kome yake yi oho, dai kamar yana waya ne ko yana cinikayya ne. A kuma can gefe shima za mu ga ga mutane nan can a zazzaune, suma dai duk ’yan kasuwa ne suna jiran ’yan kasuwa su zo a fara ciniki. Sai dai mu ce dai Allah ya sa ma kasuwa albarka.

A wannan hoto dai hoto ne na wani bawan Allah yana tashi ko ace ya tashi daga bacci. Da alamu ne bai daɗe da miƙewa daga bacci ba kuma da gani ya tashi cikin nishaɗi ga shinan ya kwanta akan fari katifa da farin abunsa kai, kayanshi ma fari komai dai fari. Irrin mutun dai ya tashi daga bacci kawai ya tashi cikin nishaɗi ga shinan dai ya dunkula hannuwansa guda biyu da kuma ma dai yana dai fara’a sosai. To abunda dai wannan to yake nuna mana kenan. Kuma da gani wannan ɗaki dai ƙila ana iya cewa ɗaki ne na wanda yaje hotel wanda kowa yasan mene ne hotel wanda wajen zuwane na hutawa ko nishaɗi ko kuma ɗaki ne dai na wanda mutun zaije ya biya kuɗi a bashi ɗaki da zaije ya kwana. Ko ƙila mutum matafiyi ne ko kuma dai ya gaji bai son hayaniya bai son ya kwana a gida mutun zai iyya zuwa wannan waje ya kwana. Dama anaso mutun idan ya tashi da safe kaɗan ɗauki wasu lokuta akan gado ku kuma mutun yaje ya ɗan motsa jiki, ga dai wannan Allah kaɗai yasan mafarki ne yayi ko dai haka dai kawai ya tashi ko kuma an kirashi an faɗa mai wani abu ya sameshi ya dai yasani dai shi kaɗai dai yasani tunda mudai hoto ne dai bamu sani ba da sai mu tambayeshi sai ya faɗa mana amma wannan hoto dai yana nuna bawan Allah nan dai yana cikin nishaɗi ya tashi daga bacci abinshi da fararen kayanshi gaba ɗaya.

Wannan hoton agogo ne mai ƙararrawa wato agogon da mutane suke amfani da shi ya taimake su idan suna so su tashi daga bacci ko kuma a tuna musu cewa lokacin yin abu kaza ya yi. So a wannan hoto dai mun ga cewa ga wani mutum ya yi agogo mai ƙararrawa ya nuna ƙarfe biyar da minti arba’in da biyar. Agogon ya yi ƙararrawa ya yi kiɗa alamu ne na nuna cewa ya tashi daga bacci kenan ya tashi ya je ya kintsa ya gyara jikinsa ya fita, ko kuma in zai yi wani abu ne ya tashi ya kintsa. A wannan hoto dai muna ganin ga shi nan ya miƙa hannunsa ya naso ya tsaida agogon saboda yana damun shi da ƙararrawa. Idan ya dame shi sai ya tashi daga kan gado ya tashi bacci kenan. In ma fita zai yi ya fita, in ma zai tsaya a ɗaki ne ya yi aiki ya yi aiki, shine abinda yake nuna mana a wannan hoto dake gabanmu. Ga shi nan ya sa farin riga akan farin katifa da farin bargo. To dama kowa ya san wannan agogo yakan taimaki mutane idan mutum na so ya tashi daga bacci dan wasu ’yan su ba sa iya tashi sai da wannan agogo mai ƙararrawa shi yake taimakon su tashi daga bacci. Wani duk idan zai bacci sai ya kunna wannan agogo mai ƙararrawa ya zaɓi lokacin da yake so ya tashi sai ya saita shi da wannan lokacin. Idan lokacin ya yi, agogon zai fara buga ƙararrawa ya hana mutum bacci ko kuma ya tashi mutum daga bacci.

A wannan hoto dai muna ganin ga wasu mutane nan sun yi layi suna tafiya akan gangara, gangara wanda ke cikin daji a bayan gari a bayan babban dutse. Suna tafiya ne akan gangara wasu kanyi irin wannan tafiyan idan suna so su yi yawon waye ido, waye idanuwa ko kuma kila ’yan gari ne sun dawo daga cikin gari ko daga aiki ko daga kasuwa zasu koma ƙauyukan su. Amma wannan tafiya, tafiya ne wanda akwai da yake tafiya ne na gangarawa akwai ɗan sauƙi-sauƙi ba akan ace mutum zai hau gangaran ba, in hawa gangaran ne akwai wahala sosai. So a dai wannan hoto, hoton dake hannun hagu hoto ne mutane a cikin daji ga dutse a gaban su suna gangarawa ƙasa, da kuma hannun dama hoto ne ya nuna ga mutane na su kuma a cikin fadama haka ɗan guntun rafi wanda alama ya nuna anan kiwo, ana kiwon kifi ko kuma ince akwai kifi a wannan rafi. Ga wani bawan Allah nan a tsaye yana ƙoƙari yasan yanda zai kama kifi. Ga kuma wasu acan tsakiyar rafi su kuma suna tahiya. So wannan hoto dai suke nan na hagu da na dama yana nuna mana hoto ne wanda kuma duka wannan hotuna ba a cikin gari suke ba, suna wajen gari ne a cikin daji kowa da abin da yake yi. A wannan hoto hoto ne wanda mai ban sha’awa sosai.

A dai wannan hoto ga wata mata nan da ita da yaran ta akan babur suna tafiya a bunsu. Ga ɗaya nan ta goya yaran ɗaya a gaban ta ɗaya a baya da gani dai wannan alamu ne cewa ko taje kasuwa taje tasai abu dang a leda nan a hannun ta a riƙe ga kuma jariri nan ‘yar’ yarinya ta goya ta abaya na kuma gaban ittama yarinyan tane amma da alama ita ce abban yarinyanta. To dagani wannan suna dai garinsu ne wanda da gani wannan gari ƙauye ne kila ita kuma wannan mata tahau mashin dashiki shine abun hawanta in zata tafi kasuwa ko zata tafi unguwa ko zata kai yara makaranta da ɗauko suma daga makaranta duka da wannan babur take amfani dashi. A wannan hoto dai bamu saniba zata fita tai ta ɗauko yarinyanta ɗaya daga makaranta ko kuma ta dawo daga kasuwa ne ko kuma dai ta dawo daga unguwa ne tafita unguwa tafita da yaran ta ta dawo dasu. To mudai wannan al’ada al’ada ne da bamu cika samunshi a kudancin a Arewan najeriya ba amma ko a Arewan anjeriya akan samu mata dasuke hawa mashin amma mafi akasari maza aka sani sukafi hawa mashin, a najeriya dama gaba ɗaya maza akafi sani sunfi hawa kan mashin akan mata gaskiya ama dai wadan su guraren akan mata sukan hau mashin babu ruwansu Kaman yadda muka gani a wannan hoto.

A dai wannan hoto dai ga wata matanan a cikin ɗakin dafa abinci tana dafa abinci. A wannan ɗaki dai na dafa abinci zamuga alama gashinan kafa tukunyan ta akan murhu wuta ga wutannan yanaci sosai kuma wuta ya kama sosai. Ga kuma itta ta riƙe wuka tana yanka kabewa da gani wannan kabewan ba karamin kabewa ne kuma da gani yadda take dafa abincin tana bafashi ne ma mutane da yawa sosai ba itta kaɗai take dafawa kanta ba. Da gani wannan gida ne wanda akwai jama’a ko kuma tanada yara da yawa a gaban ta ga ɗan kwano nan a gefe kuma a kicin ɗin ga ko kuma ince ɗakin dafa abinci ga gawayi nan zata ɗiba ta dafa abinci dashi. Alamu ne da yake nuna cewa wannan mata dai itta kaɗai ne ɗakin dafa abinci take dafa abinnan babu wani mai taimakon ta suyi aiki tare, irrin wannan ɗakin dafa abinci akan sameshi a wannan ƙasan tamu ta najeriya dama afirika baki ɗaya wanda kawai ɗaki bawani an gyarashi ba ɗaki ne kawai inda mutun zaizo ya dafa abinci. ɗaki ko ɗakin dafa abinci ba anan yake ba kodao a karkara kodai a birninma dai da yake yana binnine a ɓangare na marasa hali, to wannan mata dai gatanan dai sai dai muce muna jira tagama dafa abinci muzo ɗan ɗano, muzo tagama bafa abinci mu ɗan ɗano shine namu idan tagama muzo muci abinci kuma wannan abinci dai da alaman cewa itta zatayi ko tuwo.

A dai wannan hoto dai muna ganin mata, mata ta duƙa tana gaishe da mijin ta shi namijin shine a tsaye ya saka koren kaya itta kuma ittace ta a duke zauna da farin kaya. Gashinan ta miƙa hannu hannu guda biyu kam shi kuma ya miko tana gaishe shi, ha wannan abu dai abu abun abun farin ciki ne kuma abun ban mamaki ne. Dan mudai anan are anan ƙasan mu ta najeiya a afirika bamu saba ganin mace ta duƙa ta gaishe da mijin taba munsan dai mata suna da biyya ga mazajen su, munsan dai m mata suna gaishe da maje amma bamu sanda bamu saba ganin mace ta duƙa tana gaida tace zata gaishe da mijin ta sai a wannan hoton to wannan abu dai yayi daɗi kuma munji daɗin shi sosai abune wanda wannan ya nuna cewa wannan mata tanada matukar biyayya kuma tanason auren ta tana son mijin ta kuma alamu ya nuna cewa matan tana cikin farin shima mijin da alamu a wannan ya nuna yaji daɗin irin wannan gaisuwa da matar shi tayi mishi. Ya nuna yaji yaji yayi farin ciki sosai dan za ka ga gashi ya nuna a fuskanshi yana cikin fari’a da kuma nishaɗi sosai sosai, ita kuma gatanan har yanzu tana har yanzu dai tana duƙe a ƙasa tana kallon shi batace komai ba um wannan abu yayi kyau sai dai muce tabarakallah yayi kyau sosai sosai yayi kyau munji daɗin wannan.

A wannan hoto da nike kallo dani daku hoto ne na wata mata gatanan tana cinikayya wato tana saida robobi akan kwale kwalen ruwa kuma a cikin ruwa. Me take sai dawa wanann mata Zamu iyya gani a wannan hoto zamu iyya cewa tana sai da robobi da kuma kwanduna, robobi da mutun zai iyya saka ruwa ko kayan abinci a ciki robobi da ake amfani dashi a gida ko a kasuwa. Ita dai maimakin sana’a da mu munsan da cewa yawancin mutane su kanyi sana’a a kasuwa amma a wannan dai munga cewa ita sana’an nata a cikin kwale kwalen ruwa ne, a cikin kwale kwalen ruwa kuma ta shiga cikin ruwa da robobi gatanan kuma ita kadai tana tuƙa wannan kwale kwale yanzu abunda zamu iyya ce shine a inna su wayene suke zuwa su sai wannan abubuwa? Wannan dai sai dai muci ku biyomu a nan gaba sai mugane a ina take kai wa ‘yan’ nan kayoyin kuma ya take samun masu siya? Amma dai da alama wannan cewa dai shima wani gari ne ko kuma kasuwa ne mai zaman kanshi dan a cikin wannan ruwa mukaga ga wani gida mai bene mai jan kwano a can me farin gini ga kuma wa ‘yan’ su gidaje can a gefe da alamu ne dai na cewa dai akwai mutane da suke zama a wannan yanki. Zamu iyya cewa wannan yanki ko wannan gari dai gari ne wanda akwai yana cikin ruwa ko kuma muce yana zagaye da ruwa kuma mutane suna zama a wannan gari suna rayuwan su suna kasuwancin su, suna sana’a kamar yanda muka gani a wannan hoto ga wannan mata nan tana cinikayya a jirgin ruwa gashinan dai itace dai ta saka.

A wannan hooto da muke kallo ni da ku, wannan hooto ne ga mutaane, ko waɗannan mutaane maata ne ga su nan guda uku da yaro. Wannan yaro dai alamu ne na yaro na yaro ne na ɗaya daga cikin maata, so a gabansu wannan shi ake kira rogo, rogo ne suke gyarawa suke yayyankaawa. To wannan rogo dai mu dai a nan ƙasan mu ta Najeriya abinci ne, akan yi amfaani da rogo ayi garin rogo, wanda garin rogon nan ana yin teba da shi wanda ake ci da miya. kuma garin ana busar da shi a shanya, wasu sukan sha gari da ruwa da suga, wasu ma sukan jiƙa shi da ruwa da suga sukan ƙara mai gyaɗa, kuma sukan sakaa mai madara su sha. To wannan garin rogo yana da matuƙar amfaani a jiki, kuma idan mutum ya ci shi yana sa ƙarfii soosai, yawanci masu zuwa noma sukan so su ci wannan rogo da safe don yana riƙe masu ciki soosai. Ga shi nan dai waɗannan maata suna ta aiki a kai suna ta gyara rogo ga shi nan dai rogo ne mai ɗan yawa, kuma wannan rogon wasu sukan fitar da shi su rarrabaa shi har a kai shi ma zuwa ƙasashen wajen, sanannan abu ne mu soosai a nan ƙasan mu ta Najeriya.

A wannan hooto da muke gani muna ganin mutaane turaawa ne mutaanen ƙasan waje, dukan su farare ne fararen fata, ga anan dai a hooton nan za mu iya cewa akwai maza gudaa uku da maata gudaa biyu. So a wannan hooton ya nuna mana suna murna murna ne na wani abu da ya sami ɗaya daga cikinsu ko kuma dukansu dai gaba ɗaya, ban dai sani ba don ba a mana taƙaitaccen bayani ba, amma dai hooto ne na ana murna ko ana wani biki na wani abu da ya faru daga ɗaya ko biyu daga cikinsu. Ga su nan duka hannunsu da koofuna, ga sunan koofunan ciki duka akwai abin sha wanda ake ce ma drinks, ko kuma ƙila ma dai drinks ne ga shinan suna hannunsu, ga shi sun riƙe abin kayan marmari, ga shinan dai kamar kankana ne a hannun ita mace kenan wanda take hannun hagu, ga shinan duka su dai su huɗu suna dai murna kana bin da suke ma murna a kai. Wannan dai mutaane turaawa ne kuma ba 'yan ƙasan mu bane, fararen fata ne, ga sunan duka kowa naa cikin farin ciki, duk dai alamu dai suna murna akan wani abu babba ne.

A wannan hooto da muke kallo a gabanmu hooto ne na ƙauye. Wannan wani ƙauye ne acikin ma ƙauyukan ƙauyuka, wannan ƙauye dai bamu san sunan shi ba, amma da alamu ƙauye ne wanda ga shi nan dai da alamu ƙauye ne wanda ke kusa da gona. A wannan hooto dai zamu ga a wannan ƙauye kawai gidaaje guda biyu suke kallon juna, kuma gidajene da aka gina su da ƙasa da laka. Da gani dai wannan gari gari ne wanda ake noma ga bishiyoyi nan duk sun yi kore sun yi ga bishiyan kwakwa nan ga ciyayi ga kuma ƙauyen alamun yayi shiru kuma gari ne wanda da alamu ana yawan ruwa a wannan gari, da alamu dai wannan gari dai a ƙasarmu ne na Najeriya kuma ƙila yana yankin kudu na Najiriya. Da alamu wannan gari gari ne na manoma, kuma haka yawaci ƙauyukanmu suke a nan da suke kudancin Najeriya, ga shinan za ka ga da alamu ana noma, ga manya manyan bishiyoyi kuma da gani dai wannan gidaaje suna ɗan waje-wajen gari ne, cikin dajii soosai baa cikin gari baa.

A wannan abun da kallonmu wato abin da ke gabanmu shi ne bidiyo ne na wani bawan Allah wani Bature na miji gashi nan ya tashi daga bacci yana tashi daga bacci ya kashe alam ɗinsa, agogo mai ƙararrawa to wannan a gogo mai ƙararrawa tana tada shi ƙarfe shida duk rana, a wannan bidiyo ya nuna mana cewa wannan duk abin da ke cikin bidiyon nan da aka nemu yanayi na kusan minti tara da minti shashida yana nuna cewa abu ne duk rana yake yi duk rana na Allah idan ta zagayo kullun abin da muka ga a bidiyon shi ne yake yi duk rana. Idan ya tashi daga bacci na biyu zai kashe alam ɗin shi sai ya tashi ya je ya wanke idon shi kuma ya je ya shiga ɗakin dafa abinci ya haɗa ruwan shayin shi na zafi, ya sha ruwan shayin shi kuma in ya gama, ya je ya motsa jiki kuma daga gani wannan mutun ɗan kasuwa ne amma ɗan kasuwa mai ‘yancin kan shi, mutum ne wanda idan ya tashi zai tashi da fara’a. A wannan bidiyo ya nuna wa mutane muhinmancin sun dinga tashi da fara’a dur rana idan mutum ya tashi ya zamana cewa ya san mai yake so ya yi a ranan kuma yasan muhinmancin lokaci kuma yasan duk in ya tashi da yanda za ni ko ga wanda zan gani kuma da yadda mutum ya saka kayan dake mutane. Wannan dai mutum ne yana nuna muhinmancin ka san me kake yi a rayuwa kuma me kake so ka cinma buri a rayuwa, kuma yana ba mutane shawara kowa ya san me yake yi a rayuwa, in ka tashi a rayuwanka kasan me ya kamata ka dinga yi kuma ya zamana cewa kai mutum ne wanda yake sanin ya kamata kana tanajin yau da gobe, ka san me ya kamata ka yi kuma mun gani dai yanda na gaya muku. A wannan bidiyo abin da yake dir rana haka yake kuma akwai lokacin da yake fita daga gida, akwai lokacin da yake dawowa, akwai lokacin da yake mu’amala da mutane, akwai lokacin da yake mu’amala da abokanan kasuwancin shi, akwai lokacin da yake mu’amala da iyalansa, akwai lokacin da yake mu’amala da iyayen shi, akwai lokacin da yake zuwa ya huta. Akwai lokacin da yake zuwa ya ci abinci, to wannan ya nuna mutum ne wanda a kowane minti da second da awanni da kuma ko wani rana ya san me ya kamata ya yi kuma in ya kwanta bacci zai yi tinani ya ga mene ne ya yi yau ba daidaiba wanda gobe in ya tashi ze gyara da kansa kuma sai ya ga ina ne ya kamata ya yi gyara, ina ne kuma ya yi kuskure, ina ne kuma ya yi ba daidai ba duka dai dug gashi nan wannan dai bidiyo yana nuna cewa mu fahimci muhinmancin sanin abun da ya kamata musanman in kai na miji ne, ya kamata a ce kana da hangen nesa kuma in kana so ka zama rayuwanka tai kyau. Rayuwanka tai inganci ko idan kana so ka zama wani abu a rayuwa, toh wannan bidiyo yanuna mana cewa dole sai kana da abin yi kuma dole sai kana da tanaji kuma dole sai kana da filan na yin abin da ya kamata. Haka dai ya nuna mana a wannan bidiyo, wannan bidiyo da kuke gani daga ganin shi Bature ne wanda ƙila a kasan duniya ta tsakiya wato Europe, Europe kenan wanda ake ce ma Europe da gani irin ɗan wannan yanki ne. To, mudai irin wannan abu dai da yake ƙoƙarin nuna ma mutane su yi ba ƙanƙanin abu ba ne wanda mu a nan ƙasanmu ta Nijeriya ko yankinmu na Afirika anma akan sama mutane wanda suke da irin wannan hali, hali ne kuma mai kyau kuma dole sai mutum yana da zuciya da kuma mutum sai ya yi ƙoƙari ya koya ma kansa da kwakwalwansa yanda zai dinga yin wannan abun duk rana. Ya zamana cewa duk rana za ka tashi ƙarfe shida idan ka tashi ƙarfe shidan nan kuma ƙararrawan na kaɗawa kana buga ta daka tashi za ka tashi ka je kaɗan motsa jiki, ka je ka kurkure baki, ka je ka haɗa shayinka ka ɗan ci abinci, bayan ka gama ka ɗan je ka karanta jarida ko ka duba meke faruwa a duniya, in ka gama sannan ka tashi ka je kai wanka wani sa’in kai wanka da ruwan zafi, wani sa’in kai wanka da ruwan sanyi. Sannan idan ka gama kuma ka san kayan da za ka saka, kuma ya nuna mahinmancin saka kaya masu kyau, kaya masu tsafta wani sa’in ka sa kaya riga da wando kaɗai, wani sa’in ka yi zanzarodi, wani sa’in ka saka riga ta ciki ka fita da na waje kuma ya nuna ma alaman mahinmancin gyara gashi. Mahinmancin fesa tirare, wani sa’in wata rana ka sa kaya ka saka gilashi kuma ka sani za ka iya haɗa kaya idan ka saka farin riga, ƙila ka saka baƙin wando kar ka je ka saka jan riga ka ɗauko koren wando, ka saka a’a ya zamana ka iya ka iya haɗaka kaya kuma ka san irin takalmin wanda za ka saka did dai ka saka ka je kai harkokin gabanka.